Um Relocating to new neighbourhood no be beans o! E be like sey you dey start life afresh. Na one kind mix of jolly and small fear join am. Make I yarn you how e be from de beginning reach de end. E start when I dey my old are wey I don dey live for like five years. Life just dey on one level. Same neighbours, same waka, same shops but de opportunity show. Make I move go better side wey near my workplace. I reason am well-well; I think am. I say make I take the bold step. As I pack my load finish, na dat night I just sit for my new room dey look ceiling. I tell myself ‘so na here I go dey sleep now?’ um De first week tough well-well. I no sabi anybody. Pipu just dey waka pass. Dem no send me. Nobody greet you unless you greet first. You go even feel sey dem no want make new pesin join dem for dat area. And to even find where to buy foodstuff sef na work - na wahala. I waka round like sey I be stranger for life. Supermarket wey I see for map, when I reach there, na only foreign-foreign oyibo things de dey sell full there - wetin I no dey chop. Na so I begin find local mama-put shop. When I finally jam one woman wey dey sell jollof rice for junction, I happy like sey I win lottery. Na there I begin dey see small familiar faces, um You see electricity, na another gbege! Light no steady, light no dey dey. Like where I from come, sometimes dem dey bring light two hours, then darkness go cover everywhere. I come buy small generator join, but to fuel am dey chop money. I even begin miss my old compound. When we dey do contribution for solar light, bros make I no lie, na de pipu wey finally make de place feel like home small-small. I begin greet neighbours o, especially one elderly man wey always dey sweep early in de morning. One day, I help am carry broom, we gist from there. I begin dey meet others. One mechanic guy introduce me go dia local football team sey make I come watch match. I go! And from there, everything soft small for me. I begin get familiar with the boys. We dey gist every evening. One um one even show me shortcut wey I fit use avoid traffic if I dey go road if I go dey if I dey go work. um Another thing wey help me adjust na church. I find one small pentecostan church for there. From my place, the first Sunday wey I go, Pastor even call new members to welcome us. After service, dem share puff-puff and zobo. I talk am! I talk with de youth for there. And from there, I get new pipu to call anytime I need something. No be sey everything just perfect for me o! But at least, I don balance. I know where to buy wetin I need. I get two pipu wey fit help me for emergency. My street dey safe small and de area dey quiet. Sometimes, breeze go dey blow, I go just dey smile for myself say ‘so I fit move come here and still dey alright?’ Relocation na serious wahala at first, but if you get mind. Greet pipu with respect and no dey rush things, you go blend in. E just take time. Now, de same place wey feel like strange land for me, don become my second home like play-like play. I no go lie, I thank God I take that step. Change dey hard, but sometimes, na inside that difficulty you go find better life. You gats just dey patient and open your heart to new things.

Omoh! If I tell you the most adventurous thing wey me and my co- ten ants don do, you go laff me tire. E happen like two years ago when I still dey one compound for Surulere. Dat awa compound na like smaaaaall community. We be like family - everybody sabi everybody. We dey gist for evening, dey share food, dey borrow salt and maggi anyhow. But that particular adventure, dat very adventure wey I dey talk about <laughs> e no go ever comot for my head. Na one Friday night like that e start. One of my co- ten ant, Kunle, wey dey always get mad ideas come talk sey make we do compound trip go Olumo Rock for Abeokuta. At first, everybody laff am sey na play, but de guy serious. E come begin organize small-small. Before we know, seven of us don agree - four guys, three babes. De come plan sey make we rent bus go on Saturday morning, come back on Sunday evening. As day break, everybody don ready. We pack cooler of jollof rice, fry chicken, bottle water, gala and drinks. One babe wey dem dey call Efe carry speaker. She say na she go handle vibes. Driver come pick us around seven am and de journey start. Inside bus, e be like sey we dey go wedding. Music dey blast, everybody dey laff dey play games. We even do small dancing competition inside de bus. When we reach Olumo Rock, the sun don high, but de excitement all of us dey jolly, just dey body. As we begin climb the rock, na there I know sey adventure no be beans. Some pipu begin complain sey dia leg dey pain dem. Some dey fear sey the rock high, but me I hold strong – I stand my ground. Na one part wey rope dey help you climb I fear small sha. But Kunle just dey shout say ‘No fear! No fear!! Na memory we go create’. We reach top finally, the view maaaad! You go just dey see the whole of Abeokuta like sey na google map. Breeze dey blow, sun dey shine and we snap like five hundred mad pictures. After we climb finish, we go one nearby stream wey local guy show us. We soak leg, dey gist, dey chop food. One guy even begin freestyle rap, everybody laff scatter. Dat night, we no even come back Lagos, we lodge for one cheap guest house. We come do night hangout for compound of de guest house. Music, gist, truth and dare; no play wey we no do. One of de de dare even make Efe go toast one security guy for lodge. Everybody nearly faint from laughter. De next morning, every morning just everybody just blossom, just slow. Some dey complain sey body dey pain dem, some dey even dey high from the fun. But inside all de tiredness, joy full body, happy faces everywhere. As we dey drive back to Lagos, everywhere quiet for bus. Na only speaker dey play; nobody talk again. But inside everybody mind, we sabi sey we just create one big memory wey go last forever. Since dat day, de bond for awa compound strong like cement. If anybody cook, dem go call others. If rain dey fall, na who get clothes outside, everybody dey help. Dat journey change everything. E show sey adventure no dey fear no dey far. Sometimes, na just small boldness and correct pipu you need. Me I go always talk say dat Olumo Rock trip, na de most adventurous thing I don do for my life with my co- ten ants. And de best part, we still dey yarn about am till today like sey na yesterday e happen. You sef, you don ever try plan something like dat with your neighbours? Abeg try am!

How I dey feel when my roommate thank me sincerely? um Make I no lie, e dey sweet me for belle well-well. E dey touch one kind soft part of my heart wey I no even know sey dey there. You know sey for this life pipu dey quick complain, pipu dey quick vex, but to actually pause look you for eye tell you ‘Guy, thank you!’ from heart, e hard. So, anytime e happen, e dey do me like sey na better reward. I remember one particular time wey my roommate thank me for something wey I no even reason as big deal. Dat time, he fall sick; malaria wan wound am. I carry am go pharmacy, buy drugs for am, cook small pepper soup make im fit chop something, even clean im house join. I no do am for ‘thank you o!’, I just do am because we dey live together and I know sey if na me, I go need help too. As im come well after two days, we dey outside sidan dey gist, e just pause say ‘Baba, you na correct guy, thank you! I for just suffer because um I for just suffer dey inside that room. I really appreciate, you be real guy!’ Omoh! I just smile, but inside me, I dey feel one kind warm. You know sey dat feeling wey be sey breeze just blow from inside your body go outside, na so e be! I no talk plenty, I just tell am ‘no wahala, na so we suppose dey run am’. But the simple ‘thank you’ wey dey my mind, dey sound like sound track every day. Sometimes, na even small thank you you go just light your mood like sey you help pesin switch on gen when light go. Or you wash plate wey dem forget, and you just talk ‘um guy, thank you! I appreciate’, you go dey surprise how the small thank you fit reset your day. E go make you reason sey ‘Okay, at least, see wetin I do for pesin’, and dat sincere part of the koko, na I dey talk about - when you know sey the pesin really mean am. No be all those one wey go just dey talk ‘thank you’ cos dem feel sey dem suppose talk ‘thank you’. You dey see am for dia face, hear am for dia tone sey de thing enter dia heart. E dey build respect, e dey build trust. From dat moment, you sef go dey willing to do plenty things for de pesin sey e because e no overlook your effort. E even dey humble me sometimes. E dey remind me sey dis life na give and take. You fit help pesin today; tomorrow na you go need help. And if pesin thank you, e dey show sey dem no dey take you for granted, dem no dey take you joke. E dey give me small validation, I dey feel happy, wey make you feel like sey you still dey try as a human being, especially for place like where una dey live together where everybody get e own wahala. Dat thank you dey be like oil wey dey make engine run smooth. Sometimes, if I dey down or I dey stress and my roommate thank me for something wey I do like two weeks ago, I just smile. My mind go calm. E dey remind me sey kindness no be waste of time. E dey return somehow, even if na with good words you go get am. So as you ask me now ‘how I feel when my roommate thank me sincerely’, I go tell you straight o! E sweet me for body, e humble me, e dey encourage me, e dey make me feel like sey together better pass fight. E show sey small goodness still dey dis world. Na why I dey always try talk ‘thank you too’ make the circle of thank you and gratitude no break. You sef, dey thank your pipu when dem help you.

To set up personal business no be just to wake up one morning sey you wan start hustle. E get plenty things wey pesin need put in place before the business go make sense. Make I break am down as e dey be so anybody wey hear am go sabi wetin e go need before e carry e leg enter business mata. First thing first na idea. You gats get one correct idea wey fit solve problem or provide something wey pipu need. E no go make sense sey you dey sell wetin nobody dey find. You gats ask yourself ‘Dis thing wey I wan do so abi dis thing wey I wan sell, who go buy am? Why dem go choose my own?’ If you no fit answer that one, you need go back, draw board, make idea. Idea na the seed of business. After idea na planning. You go need sidan plan how the business go run. You go ask questions like ‘how much I go need start, wetin I go use de money do, who be my customer, where I go locate de business, how I go take promote am.’ Some pipu dey rush start without plan and before three month, dem don close shop. If you fit write small plan, even if na one paper, you go dey clear on your direction. Next na capital- money wey go fuel the business idea. E fit be small money; e fit be big one. It depends on de kind of business wey you wan do. You fit use personal savings, borrow money from you friend and family or even collect loan, if you fit handle am o! But make you no borrow pass your power. Sometimes, e better make you start small-small, den you go grow as oyibo dey call am ‘gradually’. Den, you go need tools and material. If na physical business, you go need things like table, chair, maybe shop or container. If na online business, you go need good phone - better phone, laptop, internet, maybe even small camera if na product you dey sell. All dis things na part of your setup cost. And dem dey important make you work smooth your work smooth. You also need location even if na homebase abi na online you dey sell. If na physical space you dey find, make sure sey e dey accessible to customer, where customer fit come reach you. You no go like setup your shop for area wey pipu no dey pass. Even if you dey sell online, you go need get better online presence - social media, WhatsApp Business, maybe even small website to support am. Now, another thing wey pipu dey forget na registration. Make you try register your business, even if na small CAC registration you do. E dey give your business respect, e go help you open business account, collect small contract or even apply for support later. E no too cost like dat these days and you fit do am online. You go also need branding. Wetin be dat one? Na packaging be dat o! Dat one na how your business go take look good to outsiders. You go need business you go need name um, maybe small logo. Even the way you dey package your product – packaging. Branding dey help pipu remember you if your package fine well-well or your name dey very catchy for eye. E fit attract more pipu o! Customer service too dey very important. Customer service dey very important. From beginning from beginning, plan how you go treat your customer well-well. Even if na one pesin you dey at ten d to, treat am like king, because na that one pesin fit go bring five other pipus. Make you dey smile, make you dey dey polite, answer call, make you dey respond to message on time. All dis small-small things dey build trust and loyalty o! You go also need a marketing plan. Wetin be marketing plan? How you go take plan to sell your things. E no go make sense sey you get product but nobody know. Use your social media, tell friends and family, print small-small fliers if you fit. Even word of mouth - you go dey spread the talk like ‘see wetin I get’, just to make sure sey de thing you dey do good make pipu recommend you. Lastly, you go need patient. You go need patience. Business no be magic o! E dey take time. First three months fit slow, you fit even lose money. But if your head dey there, you dey learn from your mistake. E go pick up. Na who no give up dey see result. So if pesin wan start personal business, make dem gather idea, plan well, find small capital, get tools, location, register, packaging; dat is branding. Brand am well, treat customers well, market your business and importantly, no give up o! E no go easy, but if you serious, you go see result. You dey you dey plan start your business soon? Make I hear am na?

Okay o! Since na bad advice you dey find for married pipu, make I run am like sey I no get home training. But make I talk am with style because I no wan make anybody go destroy im marriage o! Na cruise we dey do here, no carry am too serious. First bad advice. If your partner do something wey vex you, no ever talk am, just bone, keep am for mind and dey gather the vex. One day, when e don choke, just explode like gas cylinder. Dat way, you go fit remind dem of all de things wey dem dey do wey since tey-tey wey you no like. Na perfect level to scatter marriage be that o! Another one. Make sure sey you dey compare your partner with other pipu especially on social media. If you see pesin post sey dia husband cook breakfast or buy car, quickly go meet your own husband and tell am ‘see your mate, e dey ginger ’. Your marriage go spice like suya pepper. My dear, also, no ever apologize first o! If na you wrong, na who first say sorry be mumu. No gree say sorry o. Just dey wait make dem beg you, even if dem no sabi wetin dey vex you. Pride na de backbone of successful wahala, hold am well-well make you hold am tight. And if dem dey talk, no dey lis ten. Just dey scroll your phone or dey form busy. If dem ask you opinion, talk say ’anything you like’. Later, when e backfire, tell dem ‘but I no like am na? you for ask me well’. Confuse your partner small make e spice up the marriage. Oh! And very important one make I tell you dis one. Make sure sey all una family members sabi wetin dey happen for your house. If una quarrel, broadcast am. Carry am for radio like football sef match. Call your mama, call your sister, post small for post small for WhatsApp post status make everybody join dey give opinion. Because wetin be marriage if community no dey involve? Wen money enter wen money enter, make sure sey una no ever plan together. Hide your own money, collect your partner money, use am do giveaway online, na de way wey dem go respect you and your sense of investment make sense. Sex nko? Make sure sey once in three months, if dem touch you, shout sey you dey tired. No dey talk about wetin you like or how you feel o! Just dey do like sacrifice. After all, na marriage be dis, no be enjoyment. And if una get pikin, try dey make try make de children know wetin be good parent. I no be bad one anyways. If always tell dem sey, ‘if no be me, your papa no dey do anything’. Or go meet your mama, she sabi everything, divide divide divide and conquer. Na the motto be that. Finally, if everything don tire you, no talk, no go counselling, just go post motivational quote online ‘protect your peace’ or ‘some storms are meant to show show you de truth’. Den pack your load without notice, na dat dramatic exit dey sweet pass. Make you carry your load move. But wait o, before you carry all those bad advice go do am for real, make you remember sey na pure joke I yarn. If you try am, na police go settle the mata o! marriage na partnership, no be war. Na love, understanding and communication. Na the real tools be dat. You wan hear correct version of bad advice, I go bring pro max come.

My pipu, the way prices of things just dey go up every day for dis awa country, e don tire me! De mata don turn wetin dey pain everybody. You go carry money go market today, but one thing tomorrow that same money no fit buy half of wetin you buy. E go be like sey the money dey shrink. So make I break wetin dey make prices of goods dey increase every day. One major thing na inflation. Inflation na when the value of money dey drop. Some things go just dey cost more-more. E be like sey money no get power again. For example, if before, one thousand fit buy you one bag of rice, now, e fit only buy you quarter bag. No be sey de rice increase in size o, na de value of de money wey reduce. Government policy too much, borrow-borrow, borrowing and overprinting of money fit cause inflation. Another big reason na cost of transportation. You know sey most of de goods wey we dey buy no dey grow for where we dey. Dem go carry am from Benue, tomatoes from Kano, fish from Bayelsa. If fuel price go up or if transporters dey dey strike or bad road dey delay drivers, dem go add cost of those stress put for de price of goods. So once fuel go up, everything go follow go up. Dat one, na ripple effect dem dey call am. Wetin also dey make price climb na dollar mata. Many things wey we dey use for dis country dey imported. Things like medicine, electronics, even common toothpick. So, if dollar rate go up, de price of those imported things go climb because na more naira dem go need buy take am. And once those things cost, even local producers go begin increase dia own too to match market. Another wahala be insecurity. If farmers no fit go farm because of kidnappers, bandits or herdsmen, no go dey plenty. And once supply reduce, price go rise. Na basic law of demand and supply be that. If too many pipu dey find one small thing, the seller go increase de price because demand pass supply. Wahala no dey end o! Na also middle men wey dey cause problem. Sometimes, de pesin wey produce de goods no dey sell am directly to de final buyer. From farmer to agent to wholesaler to retailer. Each one go put dia own profit. So, by de time de thing reach market, de price don climb pass roof. Imagine tomato wey farmer sell two hundred naira for basket, by the time e reach final consumer, na one-five dem dey sell am for small paint. Even government policy dey affect am. If dem ban something today or bring heavy import duty, pipu go hustle get the product through backdoor. And because of de stress, de price dey go high. Or if dem increase tax on business pipu, dem go pass de burden give consumers. Power supply too na problem. Many small businesses dey use generator to run dia shops or produce goods. Generator no dey cheap. Fuel fuel no cheap, main ten ance too. Everything na cost. So dem go include all those extra expenses inside the final price of goods. If we get steady light, e for reduce cost. But as e be now, everybody dey survive on self-effort. Den we go add greed of some sellers join. Some pipu no get genuine reason, but once dem see sey everybody dey increase price, dem go join. If if dem still dey buy the goods for old price, dem go raise price to match market trend. Na wetin dey make some pipu dey call am ‘hike’ – artificial um scarcity. Last last, na all dis things dey mix together make everything dey expensive from inflation, transportation, dollar rate, insecurity, middlemen mata to bad government policy and poor infrastructure. E be like sey the system just dey push prices up and pipu no dey earn more to match. So, you go see sey cost of living dey rise, but salary still dey where e dey since. You dey feel dis mata so? um My dear, wetin you think be de part of de worst?

Okay my pipu, make I give una one deep tory wey go show clearly sey how money dey turn to root of all evil if pesin no hold ground or get conscience. Dis story na about two brothers – Choco and Ebuka. Dem be Igbo boys from the same mother (mama), de same papa. Dem grow up together for Onitsha. Dia papa die early, so na dia mama train dem with her own hand wey she dey use fry Akara. Life no too soft, but she try. Choco na de elder brother. Calm and focus. Ebuka na de younger brother. Sharp guy, but e too dey look big way to blow. As time pass, Choco manage open small electronics shop. E dey sell phone, accessories and gadget. E dey very humble, dey con ten t. E dey con ten t with de small profit wey be sey e dey make. Ebuka come tell am one day ‘Brother, brother, dis your slow life no go work o! Pipu dey cash out big time, you still dey manage change?’ um Choco laff. Slow and steady dey win race. Ebuka no hear, e waka go Lagos sey na there life dey happen. Before three months, Ebuka don return with better phone, fine clothes and plenty story. um Pipu dey hail am ‘guy you don hammer, guy you don hammer’. But wetin dem no know be sey Ebuka don enter cult wey dey do internet fraud plus some dark ritual. E dey do blood sacrifice once in a while to keep the money flowing, the money rushing like flood. Now dis na where de real drama start. De real gbege now don start. Ebuka come convince Choco sey make e join de movement sey e no go need to do too much. Just bring e account, run am small errands and chop life. At first Choco say no, but as e dey see how Ebuka dey live soft life, temptation begin enter o. One night, he sit down think say ‘why I dey suffer when my own brother dey flex?’ Finally, Choco agree, join small. Dem start dey move big money, flex girls, buy cars. Mama no understand where the money dey come from, but she dey thank God for blessings. Until one day um, Choco go deliver one package for one night. As dem plan, but dis time, na trap. Police don dey track de movement through somebody wey dem scam. Dem burst the place, shootout happen. Ebuka escape, Choco de catch Choco. As police carry Choco, im eye open. All de fear, de guiltiness, de shame land am once. As dem interrogate am, dem ask am plenty question, e confess to everything. How dem dey take dupe pipu, dey do juju destroy pipu life just for money. Meanwhile, Ebuka run enter hiding. But one of dia cult member later kill am because him no do one of the ritual again. Dem say dem see im body for bush - eye and tongue comot. Mama nearly run mad. Her two sons, one for prison one for grave? All because of money? She sell her Akara table, begin beg from street to street just to survive. Every time pipu see her, dem dey shake head sey na money do dis one. Dat Choco wey been calm and con ten t before, end up for prison yard dey cry every day sey if im know, e for stay with e small shop. Dis story na clear example. Money na money no bad on its own, but de love for money when you go do anything, carry blood, lie abi cheat pipu, betray family just to get am, na there the evil dey start. You go get the money, but peace go run. You fit chop today, but the future go dark. So when dem talk sey money na root of all evil, no be sey make you poor. Na sey, if you put money above your soul, your family, your truth, you go end up with tears even your pocket full. You fit reason am, wetin you gain if you no get, you fit reason am, wetin you get if you…

um Make I no lie, I no too dey talk sey I better pass pesin. Because everybody get wetin dem sabi and life no be competition. But as you ask like dis, make I just reason am from angle of self-awareness and growth. I fit say I better pass some pesins wey I know because of the kind mindset wey I get and how I take take life seriously. Some pipu dey waka through life like sey everything go arrange imself. Dem no dey plan, dem no dey hustle. Dem go just dey dey vibe. But me o, I sabi sey nothing dey come easy. So I dey always try to put effort, I dey try my best. Even when e hard, I dey learn, I dey unlearn and I dey try grow for every single day. Another thing be sey I sabi take responsibility for my action. E get some pipu wey anytime dem fail or something go wrong like dis, dem go blame am ontop another pesin head - na government, na dia papa, na dia relation. But me, I dey look inward o. I go ask myself ‘wetin I do wrong?’, ‘how I fit do am better next time?’ That kind mindset don help me improve for many area for my life. Some pipu never reach that level. Dem still dey blame all of dia, dey wait make miracle fall from sky for dem. I also feel sey I get better emotional control pass some pipu wey I know. E get some pipu wey small thing go vex dem, dem go just burst like that. But me, I don learn how to calm myself down, I observe, respond with sense instead of sey make I react with vex. That one don save me from plenty wahala. If you no fit control your emotions, you go always dey enter trouble or spoil relationship o. But I dey try handle things with maturity And again, I dey loyal. If I tell you sey I dey you side, I mean am. Some pipu wey I know, dem go switch up on you once e no favour dem again. Dem dey do friendship or relationship base on convenience o. But me, I stand by my pipu. I dey show up, I dey support. And even if we get small wahala, I no go badmouth you up and down. Loyalty and integrity na big deal for me and I know sey some pipu never build am. Dem never build that level yet. Plus, I dey curious. I dey always like know o. I dey always wan know more. I wan learn new things. I wan try different method of how de dey do things. Some pipu, I know, don give upon learning. Dem go talk sey ‘I no sabi book, I no dey into all dis things and just lockup’. But me, I dey read, I dey ask question, I dey push myself out; out of my comfort zone. That spirit of learning dey help me to move forward while some pipu still dey one spot because dem no gree evolve hmm. I also fit talk sey my resilance strong o! E no mean sey I no dey face struggle o. I get battle wey I dey face too, but I no dey give up anyhow. If I fail, I go wipe my tears, stand up, I go try again. I know some pipu wey one small setback go just make dem stop everything. Dem go talk sey maybe e no be my calling. But me, I go still push hard. That my never-give-up attitude na one thing wey I sabi sey put ahead of some pipu wey I know. Lastly, I dey reflect a lot o! I dey take my time to think about my journey, my progress, my mistake. I dey write am down sometimes. I dey evaluate myself. That reflection dey help me correct my ways and make me plan better. Some pipu no get time for that, dem just dey move from one place to another without checking whether dem dey do better thing abi dem no dey do good thing. So, in that aspect I sabi sey I dey ahead small o, but still yet, I no dey carry shoulder. Everybody dey grow for different speed. Some pipu wey I feel sey I better pass today fit still better pass me tomorrow if dem wake up and put energy. Life no get one way to run am o, as long as pesin dey try improve, we all dey do well in awa own way. So, no overthink am.

My favourite way to connect with pipu na through deep conversation. We don talk like dis. No be just that ‘how far’, ‘how you dey’ kind of talk wey no dey get head. I dey like sidan with pipu just dey flow naturally talk about life, dreams, struggle, funny moment even fear and hope. That kind talk dey build bond wey dey real, wey dey solid. I dey always feel sey if you fit open up to somebody and dem too fit open up to you, una don already connect pass surface level o. I dey also try like connect with pipu through laughter. If I and you fit laff together genuinely from awa heart, that one dey break barrier fast, even if na the first time wey me and you dey meet be that. Once we don find common ground wey dey funny, e go be like sey we don know each other since. Na why I dey like gist wey get humour inside. I go throw one small joke like this. If you catch am, we don dey flow be that o! Laughter dey make everything soft, even hard moments. Another way I dey connect with pipu na by lis ten ing. You go surprise sey many pipu dey find who go just wan lis ten to dem without judging dem. Some pipu go just dey yarn and nobody dey hear dem true-true. But me, I dey try give pesin that space, that at ten tion. I go put phone one side, look you well. I dey nod my head dey follow the talk. That one alone dey make pesin feel sey dis pesin care. Even if na stranger, if you lis ten to dem, e go build trust. Some pipu wey I dey close to now, na from that one moment of lis ten ing everything start. I also dey connect through act of kindness. E no need big thing. Sometimes, na just to remember sey pesin get exam and wish dem well or send small message wey you know sey de dey go through stress or maybe help pesin carry load, buy pure water for pesin when e hot. That kind gesture, that kind act dey plant seed. The pesin go remember you say ah! you show up that day for am. And from there, una go begin build something. I dey always believe sey connection no dey forced, na small-small things dey grow. Food too dey help. If you and pesin fit chop together, gist and laff for one table, the connection dey sweet. I no dey even mind cook for pipu. Make dem come my side or make we go one joint just relax, dey talk, dey present, dey sharing, dey laughter, na big way to bond. I feel sey food na universal laff language be that o! Food like dis wey you dey see. Sometimes, music too dey help me connect with pipu. If I notice sey pesin like one particular kind of song or artist wey I too dey like, straight bonding be that. We go begin talk lyrics, album, concerns, everything. From there, conversation go spread enter life matas o! Music dey carry emotion, so e dey easy to use am reach pesin heart. Even online, I dey try connect with sense. I no just dey do ‘hi!’, ‘sup!’. I dey try reason with pesin, ask questions, give thoughtful reply. Whether na WhatsApp, Instagram or wherever, I dey try show sey I no be surface-level pesin, I dey very-very in ten tional. But truth be sey, I no dey rush connection, I dey take my time. I dey allow make e grow naturally, because once e real, e go last. I no dey try impress pesin, I just dey try show up as I be with my my flaws, my vibe, my wahala and my laughter. See, and when I meet pesin wey dey root, the connection dey strong. E go be like sey two correct pipu jam. So my favourite way to connect with pipu na to be present, be real, lis ten to dem, laff from my heart and just dey flow like sey na river. Because at the end, na connection dey make life sweet. Wetin be money, car or fame if you no get pesin wey go fit talk to, laff with and share silence with? Na pipu dey make journey worth am o!

Make I talk true, practice like spiritism or voodoo abi juju dey open my eyes to see sey dis world dey pass wetin eye dey see. Before I just dey reason life from one angle - what I see, what I feel and wetin I fit explain’, but as I begin hear about how pipu take dey connect with spirit, ancestors or forces wey no physical - na juju be that, I come begin dey reason sey e be like sey life no just be flesh and blood. I no go lie, I dey practice juju and spiritism. But, I dey try understand am with open mind and e don influence the way I dey look life and pipu. One thing wey I dey learn from all dis practices be sey dem dey very spiritual. Pipu wey dey follow juju or dey do spiritism believe sey everything for life dey connected – human being, nature, spirit, even the dead. That kind believe dey humble me o, e make me dey respect things pass before. I no dey look tree just as tree again. I dey reason sey maybe something dey inside that tree wey bigger than me. I no dey quick insult pesin wey I no understand. Because I no know, I no sabi the kind spirit pesin get, wey dey guide the pesin or the kind part wey e dey follow. That kind awareness don make me more respectful and more conscious of my action. I also like how dis practices dey hold tradition very strong. For places wey pipu dey practice voodoo abi juju, dem dey honour dia ancestors, dem dey do ritual to remember where dey come from. I feel sey that part dey very powerful because for modern life now, many pipu don forget dia root - where dem come from. We dey chase phone, fame, money maybe even reason sey before us foundation of spiritism, juju, voodoo dey remind me sey I no just waka enter dis lif o, I come from somewhere and where I dey go fit affect those wey go come after me. Another influence wey I dey feel be sey dis practices dey show me sey healing no be only by medicine or hospital. E get pipu wey dey go through mental or emotional pain and na spiritual help dey heal dem. Voodoo priest, spiritualist, fit dey do cleansing prayer or ritual wey go bring peace to that pesin. I no dey quick judge again. When I hear sey pesin go meet Babalawo or spiritualist, before I say before I go dey say na juju and look away. Now, I dey first ask, wetin the pesin dey find, because sometimes, na help dem need. Help wey science no fit explain. I also don learn sey from dis spiritual beliefs, karma and energy dey very real. Wetin you put out go surely come back to you. You bad-belle pesin, bad go meet you. You do good, blessings go locate you. Whether na spiritism, voodoo, juju or even traditional African religion, dem all dey teach that practice. That one don influence me well-well o. I dey very careful how I treat pipu because I know sey e go get ripple effect. But I no go lie, e still get e still get fear wey I dey get about dis things because, juju especially, wey get plenty wrong impression for film and stories, pipu talk sey na evil, say na only charm and harm e dey do. But as I don learn more, I realize sey e get white side and dark side. Na how pesin use am mata. Just like knife, e fit cook food e fit wound pesin. So, I dey try dey open, but I dey still dey very cautious. At the end, I feel sey spiritism o, voodoo o abi juju dey remind me sey dis life get mystery. Like, dis life full of mystery. E no be everything you fit explain with logic or book. Some things deep. Dem dey very spiritual and dem dey very-very old. E dey teach me to respect the unknown - wetin I no know, to value culture and to take life serious because if spirit dey watch us, then everything we do dey mata. So, yes, dis practices don influence my world view by making me dey humble, more open-minded and more spiritually aware. Even if I no dey practice dem fully, I dey learn from dem because knowledge no dey spoil o and understanding dey bridge gap between fear and respect as you take hear am.

Make I talk true, I love my parents well well and I appreciate everything wey dey don do for me for this life. Dem try raise me with the little wey dem get. And I no go ever ov- unlook that one. But as I don grow, I don reason somethings wey I fell sey them no too do well while dem dey bring me up. No be sey na blame I dey blame them oh, because I understand sey na wetin dem sabi that time na him dem use. But still if person no talk how you wan take do better for the next generation? One big thing be sey dem no really teach me how to express my emotion, how to show my emotion. For our house, if you vex abi dey don vex you dem go just dey tell you sey be strong. Or wetin concern, wetin concern you with cry. So I grow up dey bottle things for inside my body for my chest. I no too sabi talk when I dey feel somehow. Even when I dey confuse or I dey face hard times, I go just dey keep quiet because I no wan hear go pray, no be your first, no be you be first. So I learn sey make I hide my feelings. But now I dey try unlearn am because I don realize sey mental health matter. If dem for show me sey e dey okay to talk, e dey okay to cry, e dey okay to feel weak sometimes, maybe I for fit dey open up more. Another thing be sey dem no really dey explain why dem dey so things. Everything just be command. Do am because I sey make you do am. No argue with me oh. So I grew up with the fear. Authority instead of understanding. I no dey ask question because I dey fear sey dem go vex up beat me. But as I don grow, I dey see sey learning dey enter better, learning dey enter better, when you understand why something dey important. If dem for dey explain reasons behind those things wey dem dey do, maybe I for reason things deeper and not just follow everything like robot. Communication too, no too strong. Most times na shouting or punishments dey settle matter. If you do mistake, dem go just beat you. Ah if dey vex for you dey no go even ask wetin happen. Flog you abi dey insult you. So I begin hide things for them because I no want wahala. I dey form sey I be good child. Meanwhile, I dey do my own secretly oh. If dem for dey talk fit calmness, create that space wey person fit come confess or ask question, maybe I for open up more to them and dem for understand me better. Then, the issue of comparison, that one really affect me well well. Dem go always say see your mate, look your cousin, you no fit be like so so so person? That thing break person spirit. E make me feel like sey I no dey do enough. I begin compete with my shadow. I dey do things to em impress people instead of to fulfill my own purpose. e take me time before I realize sey everybody get their own pace. I no dey blame dem oh. Maybe na how their parents too dey too raise them up. But comparison no dey help person grow. E dey kill confidence. Dem also no too talk about sex for relationship matter. That one na one big silence for our house. Everything just be no ye, no near man oh, no near man oh! Face your book. So I learn from outside friends, internet or experience. If dem for sit me down, talk true, explain things well well for me maybe I for avoid some mistakes wey I make. But because the thing dey big quiet I just dey use guess work go through that part of life. Another area be sey encouragement. Dem dey support in their own way but dem no too praise. If you do well dem go sey na wetin we expect be that. No be sey person dey find clap everytime but small small welldone, dey ginger spirit. E dey boost confidence, e dey make person feel sey at least dem dey notice wetin you dey do. That lack of positive words make me grow dey doubt myself sometimes. I dey feel sey no matter wetin I do e no reach. Lastly, dem no really teach me about money oh. Everything just be read your book, get great job. Nobody teach me how to manage money, save, invest, abi handle pressure when money come. Na later for life I begin learn sey those things on my own. If dem for show me early, maybe I for make better financial decisions like this. But I like, but I like talk I no go blame them. I know sey dem do their best with wetin dem sabi and wetin dem get. But I dey observe all these things now so that, when I raise my own pikin I go do better, I go talk more, lis ten more, explain more because parenting no easy oo. But if we reflect, we go repeat the same cycle and I wan break that cycle. Make me self be better parent to my pikin.

My religion dey shape my daily actions and decisions well well. E be like compass wey dey guide me for dis life, wey full of wahala and temptation. Every morning when I wake up before I even carry my phone or talk to anybody, I dey try pray first even if na short prayer. I dey tell God “thank you, sey I wake up” and I dey ask am make He guide me for the day. That small moment dey help me start my day with clear mind. E dey remind me sey ah no dey alone and sey my life get purpose bigger than jus hustle an enjoyment. When I wan make decision especially the big ones like business move, relationship matter or even simple things like how I respond to person wey offend me, my religion dey enter the picture. I dey always ask myself; this thing wey I wan do e go piss God, e go bring peace or e go scatter things? That small question dey help me hold back. Because normally, if person vex me ah go wan react shap shap, maybe shout or throw word. But once I remember sey my faith dey preach forgiveness and self control, ah go calm down. I go say make I leave am for God. I dey try live integrity with integrity because of my religion. E dey push me to be honest even when life even when life dey hard and lie dey sweet or help me escape trouble. I no dey always succeed oh because I be human being but I dey try. For example, if I dey do business and person give me extra money by mistake. My mind go remind me sey make I return am. E no easy sometimes. but that fear and respect for God dey guide my hand. I dey always tell myself sey God dey see wetin I dey do even if nobody catch me. Another area where my religion dey shape me na how I dey treat people. I dey try show love, respect people and show kindness. My faith dey teach me sey everybody na creation of God. So whether u rich or u poor, u black or u white, muslim or Christian I suppose treat u well. Sometimes that reminder dey stop me from gossip or even from looking down on people wey no get level. Even when person no treat me well, I dey try remember sey na their own heart matter, make I no follow them behave anyhow. When I dey go through tough time, na my religion dey give me hope. I dey hold unto faith sey things go better. I dey pray, I dey read scripture, I dey lis ten to gospel music wey go uplift my spirit. E dey help me make decision wey dey rooted and trusted in Christ. I no dey fear. Like if opportunity go come wey get money but e no clean, I fit reject am because I dey believe sey God go provide a better way for me to make am. That kind decision no easy but my faith dey strengthen me. my religion also dey push me to serve others. Sometimes I go see person wey dey suffer or need help and my spirit go dey push my do something. E fit be small thing like give the person transport money or buy food for street pikin or even jus lis ten to person wey need shoulder; person wey need person to talk to. All those things dey part of my daily life because I dey believe sey na so God go bless me too. Na act of service be that. Na act of service be my little way of worship. Even for how I spend my money my religion dey guide me. I dey try give offering, help people wey dey need, and no dey waste anyhow. I dey believe sey every blessing wey I get no be just for me, na make I use am bless others too. That mindset don help me manage money better and avoid selfishness. Lastly, my religion dey remind me sey life no dey end here, e get life after death. And that one dey influence how I live today. I dey always ask myself, if I die today how God go see me? I dey live right? That thought alone fit change my plan for the day. E fit make me call person wey I offend or cancel one plan wey no pure. So yes, my religion no just be Sunday to Sunday affair. Abi Sunday to Sunday matter. E dey shape me everything, e dey shape me everyday and e dey shape everything wey I do.how I dey talk oh, how I act, how I think, how I relate with people and how I dey handle life. I no perfect, I still dey try but everyday my faith dey guide me to do better, be better and live with purpose. Make u get reason to live life oh.